Dɔbɔ ane pɔgebɔ ane bibiiri la zeŋ dakogri zuri kyɛ a bibilii mine meŋ pãã biŋee dakogri ne ba deɛdeɛboma ba niŋe ka a bibiiri a zeŋ a deɛnɛ kyɛ ka a bana naŋ zeŋ a kogri a waa dɔbɔ ane a pɔgebɔ pãã kaara yɛlɛ banaŋ erɛ.

Kõɔ la gaŋ ka pantuŋ kpɛ be a kõɔ poɔ ka o polo waa wogri yaga yaga zaa dɔbɔ ne pɔgebɔ wa zeŋ la a dɔndɔle poɔ a dire boma dɔɔ kaŋ ne o pɔge ane o pɔgeyaa ne o bidɔɔ zeŋ diree ba boma kyɛ ka dɔbɔ mine meŋ kyɛnɛ kyɛ ka noba mine zeŋ sampaare mine pareŋ.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

Pɔgesare la seɛrɛ a meŋ wagyɛre ba zu ane ba nyaa ane ba seere ba eŋɛɛ lɛɛ ba kɔkɔɛ ane ba nuuri ane ba kpankpama ane ba gbɛɛ kyɛ ka ba mine tuo dogre kyɛ taa dangbala ka dɔba meŋ are a peɛle a be a ŋmaara fotori.

Popo zɔɔneba la a zɔɔnɔ ba popori zɔɔŋɛɛ la a wa tasoga ka a zie nyɔgle ka ba mine de ba gbɛɛ biŋ ka ba mine laŋ pare ba gbɛɛ kyɛ boɔrɔ ka zɔɔ ba yaga zaa eŋɛɛ kpoglo kyɛ ka ba mine ba eŋ kpoglo.

Lɔe la gmɛ taa. Ka noba na be a lɔre poʊ kpe fere a lɔre poʊ. Doɔbo bayi mene be la a lɔre zu a muoro le ba na naŋ e a ire a ba na naŋ kpe fere. A ofere deme meŋ are la a dire dɛme a kyaare a saama.

Zamne zanneba naŋ maŋ zanne lɛnɛɛ nensaalaa poɔ naŋ waana ba na a laŋ taa dɔbɔ ane pɔgebɔ ne bipɔllɔ ka a dɔɔ pãã manna lɛnɛɛ a nensaala sɔɔre ane o sukyiri ane o nyaga naŋ maŋ laŋ taa a be a nensaala poɔ.

Noba la gmɛɛrɛ nubɔl ka kaŋ zɛge o gbɛre kyɛ ka ba mine aregu ka ba gmɛ a bɔl. Ba e la niŋbayɔɔ kyɛ ka ba mine ziŋ a konkogreŋ kaara. Pakepʋɔ la ka ba be

Dɔba ba yoɔbo la a bebe ka ba mine puoro a leɛ vuunne ka bayi a are dɔlle kyɛ ka pɔge kaŋ meŋ deɛ tara ka ba puoro a pɔge.

Pɔɔbɔ bayi ane pɔgesarelee la koɔrɔ ba aŋkaare pɔge kaŋa waɛ la k'o da a kaŋ are peɛle o la a bie o yele yɛlɛ koro o kyɛ ka a kaŋ are o puoriŋ ka a bibile are a baara.

Deɛ poɔ la ka kɔgdelaa a bing nfuomo ane gama meng bing bingɛɛ a deɛ kye ka tabol kanga meng a bing a deɛ pou.

Alopelee la a wa are ka noba a kpeɛrɛ ka pɛgɛ a waa bɛrɛ kyɛ ka o kyɛlee a ba sãã dɔbɔ ane pɔgeba zaa la kpeɛrɛ a alopelee poɔ.

Pɔgebɔ ane dɔba la ŋmaa gyili sola panɛl ba naŋ de biŋ ka ba zɛge zɛge ba nuuri ka a do kyɛ ka bana naŋ be a lombogo na a zɛge ba nu boŋyeni boŋyeni.

Bondirii di zie la ka tabuli ane dakoɡri a bebe ka noba na baŋ zeŋ kyɛ di ba bondirii a zie waa kpoŋ kyɛ ka nyaare a bebe a zie zaa .

Kerekekye are zie la ka dɔbɔ ane pɔgebɔ zaa are a kyɛlɛɛ ka kerekekyee wa ka ba kpɛ a kerekekye la naŋ deɛ tara ka dɔba mine deɛ iri ba gbɛɛ a iri gɔɔ ka kaŋ iri duluŋ kyɛ ka ona naŋ are a danweɛ soba puoriŋ neɛrɛ o fooni.

Gaadi poɔ la ka weebaro a bebe ka sɔbol meŋ bebe ka ba ɔŋ tanne eŋ a weebaro poɔ kyɛ ka filaaware a biŋ kyɛ ka a bon ba naŋ maŋ ɔŋ kõɔ eŋ a merɛ ne a filaware ka o meŋ biŋ biŋ ane buuti filaaware ane teere nee a zie.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

Noba zeŋɛɛ la kyɛ ka pɔge kaŋ a teɛ o nu a manna yɛllɛ a korɔ ba dɔɔ kaŋ meŋ zeŋ poɔ la a ba poɔ a su kparezeɛ kyɛ zeŋ o gbɛɛ zu kyɛ ka kaŋ meŋ gaa te are o yoŋ tɛgɛ.

Zie la dire ka a banaŋ na maŋ kpinne a vūū a bebe ba are arɛɛ la kyɛ ka a lɔɔre na na maŋ soŋ ka ba kpinni a vūū k'o zɛŋ neɛ kaŋa ka o do are kyɛ kpinne a vūū a zie deɛ waa lumpuroŋ lɛ ane nyoore.

Pɔɡe la taa toowoɡi a de o kpaŋkpale a teɛ ne a toowoɡi kyɛ pɛɡerɛ laare siŋki poɔ o laara la o deree dɛmɛ .

Pɔɔbɔ la a are ba sue kaayɛ tɛɛtɛɛ a leŋ diikuri ka ba mine a taa lɛɛ ba kɔkɔreŋ kyɛ taa ŋmama ba nuuriŋ.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

Pɔlisiri la a areare a vɔɔle ba kpoolo kyɛ su ba kaayarɛɛ dɔɔ kaŋ meŋ sue kparpelaa a eŋ trazasɔɔlaa a are ba sonsooleŋsoɡa ka ne ba a dire dɛmɛ.

Dikpoŋ la ka dɔba ane pɔgeba a poŋ poŋ a zeŋ tabolo tabolo zaa zuriŋ a ziiri mine bebe ka noba ba zeŋ kyɛ ka pɔge kaŋa a are daga zu a yele yɛlɛ koro ba ka ba kyɛnle.

Kulltaa yelmaale la ka ba erɛ ka dɔɔ ne o pɔge nyɔge taa ka a pɔge su kparoo ko waa vɛɛlɛ wa sigi ka a dɔɔvsu kparre pelaa kyɛ seɛ toraza suglaa o ba mine bee a duluŋ sɛŋ a u kootere kyɛ ka a pɔge kyɛmmine a su kparre zeere a be.

Nenbatoɔnee yɛlɛ la ka ba yele ka pɔge kaŋ a are a waa ŋa yanyaa ka ba de kamera a kyaare a tori ne o ka o yele yɛlɛ ka poriŋo a are o puoriŋ kyɛ ka noba mine meŋ are a de nɔpɔgre a pɔge pɔge ba nɔɛ.

Laafeeloo tontonneba la tona ba toma ba be la a zie na ba naŋ maŋ iri zee ane a taataa a fiili a baŋ yele naŋ feɛrɛ nensaala a ba neŋkpoŋ yelee yɛlɛ a korɔ ba ka kaŋ naŋ taa a boŋ fiili boŋ a mora ne laare kyɛ leɛrɛ kaara a neŋkpoŋ.

Aloopelee la wa are ka dɔbɔ ne pɔgbɔ zaa a gaa te are a kyɛllɛ ka ba koba sori ka ba kpɛ a aloopelee a aloopelee waa bompelaa kyɛ kaa dɔbɔ nea pɔgbɔ a eŋnɛ faŋ ka ba kpɛ a aloopelee.

Dɔbɔ ne pooba la a tu moɔ poɔ a kyɛnɛ kyɛ tuo ba tuoobo a kpeɛrɛ teŋa poɔ teere meŋ bee a be ka noba a are toore zaa a teere puleeŋ.

Pɔmpeŋ la ka ba tuuro dɔbɔ banuu la a tonnɔ a tommo kaŋ zeŋɛɛ la ka kaŋ are te a mansen ka kaŋ teɛ o seɛ kyɛ ka bayi kaara a mansen naŋ tonnɔ lɛ.

Noba banuu la zeŋ a zeŋ ka bata zeŋ kyɛ de Ba nuure tabol zu pɔge la a yeli yɛllɛ kyɛ more laare ka o taa pɔgeba zeŋ gɔɔ ne duluŋ kyɛ ka ba laare.

Muo poɔ boŋne la ayi la are sori zu ka kaŋa are a sori kpantere kyɛ ka ata are a sori gɔɔ sɛŋ ka anaare meŋ be a duluŋ sɛŋ a ɔɔrɛɛ muo kyɛ ka ayi na naŋ be a sori a are a sori zu lɔɔre meŋ kyɛnɛɛ a sori zu.

Laafeeloo zie la ka pɔge gaa ne o bie ka ba gaaloo a nyɛ lɛ o tegroŋ naŋ seŋ a laafeeloo tontonna kaŋa la de o baaleba kyɛ mɔra ne laare a ma pãã are kaara ka a laafeeloo tontona kaŋ meŋ te are koŋkogre.

Karem biire la a zeŋ karendie poɔ ba zeŋɛɛ dakogre zu kyɛɛ ba mine paa zeŋɛɛ dakog bilii zu ba mine teɛnɛɛ ba nuure kyɛ ka ba mine tēɛ a teɛ ba yaakɔbɔ.

Nansaale dɔbɔ ne Nansaale pɔgeba a gaa ka ba gaa nyɛ ka saakore die kaŋ ba naŋ mɛ ne tane ne daare ba deɛ kala pelaa ne kala sɔglaa a sɛ ne a yiri o saazu eɛ kala pelaa ka pulliŋ e kala sɔglaa dɔba banii la gbi dumo kyɛ ka a dɔɔ ne a pɔgeba mine are ba puoriŋ.

la kõɔ a gaŋ ka gboe meŋ yi biŋ gbaŋgbale poɔ a zum-nyɛgreba be la a gboe zie ka ba mine be a gboe poɔ kyɛ ka ba mine deɛ are a kõɔ meŋ deɛ gaŋɛɛ dɛɛ lɛ zie zaa.

Yɛroŋ la ka dɔɔ a erɛ ka dɔɔ kaŋ wa are a boɔrɔ ka tɛgɛ libipeɛle a dɔɔ na naŋ tɛgrɛ a libipeɛle pãã sigi dɔɔɛ la kyɛ ka pɔllɔ mine bayi meŋ are ne saakiri ka kaŋ do zeŋ kyɛ ka kaŋ are apuoriŋ a dɔɔ koɔrɛɛ boma mine meŋ naŋ be fufulu ka o de yagle miri zu.

Deɛn la kaba deɛne doɔ ane poɔ a doɔ sigi zengɛɛ la kaa poɔ a zunkyaaroo kye pãã seɛra nyuge ɔ zu.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

Pɔgba la kyene ka doɔlee kanga meng kyene pou a poɔ kanga mare bie kye tuo boto a taa katawei ka kang meng mari bie kye meng kyene kye taa boto kang meng ɔ nu pou ka kanga meng mari bie kye kyene kye tuo bootu.

Pɔgeba bayi ane biiri bata la are kãã koɔroo zie lɔɛ ayi page la ba lomboriŋ kyɛ ka dɔɔ kaŋ a zɔm popo a wa tɔla

Pɔgba bata na ka kang a piere sagre ka kang pegre a laare kye ka kang sɔgru kang seɛ waje ane kparoo ka kang seɛ kpare wogi ka kang meng eng kpari wogi kye paa yeri bun en ɔ ninge.

Tee koɔrɔ la zeŋ a waa pɔge a yele yɛlɛ koɔrɔ pɔgenyaaŋa ane pɔge kaŋa na zeŋ kɔɔ o, tee la ka ba gaa ba te de a o zie ka o manna na koɔrɔ ba

Die poɔ la ka pɔge kaŋ taa boŋ meelaa a meela ne a die poɔ buuti meŋ biŋ laa a die poɔ ka dɔɔ kaŋ zeŋ dakogi zu a lere o gbɛɛ kyɛ kaara fooni zu.

Saa la mi ka koɔ wa. Kaa zie zaa laare koɔ. lɔe ayi la a pake ka doɔ mare o bie a be a koɔ poʊ. A koɔ do taɛ o gbɛkpoŋ kyɛ ka o kyenɛ a koɔ poʊ.

Pɔge la be zonnyɔgreba zie ka ba nyɔge zommo ka o waa kpoŋ lɛ ka a pɔge a de taa o nu poɔ kyɛ morɔ ne laare ba bee a gbori zu ka pɔlbilii bayi a yi are o puoriŋ pɛre meŋ be l,a gbori poɔ.

karembiiri la a are gyili ba karema o naŋ wulo ba bombore yɛlɛ kaŋ dɔɔɛ la kyɛ ka kaŋa taa a bombie a are kɔge o a karema pãã wulo ba la lɛ ba naŋ maŋ bore.

Karendie poɔ la ka noba zeŋ pɔɡabɔ ane dɔbɔ zaa lantaa a taa ba kɔmpiitare a dɔɡele tabolɔ zuri kyɛ zeŋ koɡri meŋ zu a wuliwullo pãã arɛɛ ba niŋe kyɛ wulo .

Zɔɔre la le poliserre ane neŋweɛ lɛ deme kpakyagaŋ kaa poliserre a taa daare a kyɛ vire a dɔɔ kaŋ koo zoro kyɛɛ ka ba kyɛlɛɛ na a are.

sɛɛre la ka ba sɛɛrɛ ka pɔge naŋ de weɛ a vara kyɛ ka a onaŋ naŋ be a puoreŋ meŋ noŋnɔ eŋnɛ. Naasalba ane niŋsaalsɔglɔ zaa la pullitaa.

Saga la kpɛ fɛre gɔɔta poɔ aneŋ ziiri mine ka dɔbɔ a yi a de boma kue ane a taaba a ire neŋ a bara ba toorɛɛ boma ba nuuriŋ kyɛ a pɔge ba nɔɛ a tono ne a tomo a dɛgɛ ba naŋ iri ana la beŋ.

Biiri la zeŋ dԑre zu. Bidͻbͻ kaa a zie a waa ligiruŋ ka bat aa boma a biŋ a teŋԑ kyԑ ka a daŋkyin ziekaŋ a kyaane.

Naa anoo yideme aneŋ o kpambeeri aneŋ neŋweɛ lɛ mine la are kyɛ ka banaŋ naŋ maŋ guuraa zie meŋ are a liri ba nuuri ba puoreŋ kyɛ ka naa ne o yideme are tiili a die daŋkyine.

Dɔbɔ la zɔɔ popori kyɛ ka nobo meŋ are neŋ kataweɛ ka ba banaŋ naŋ zɔɔ a popori be a puoreŋ a teɛ ba nuuri ka kaŋa leɛ tɔ o dɔɔ kaŋa kyɛ ka a dɔɔ kaŋa naŋ zɔɔ a popo nyɔgaa popo ne nyaa kyɛ de o gbɛɛ beŋ tegɛ a popo kaŋa begɛɛ la ka ba ba zɔɔ.

Salma tontonba la a tona ba tomo. Kang zeŋɛ la kyɛ ka kaŋ a guun kyɛ yoɔg a salma tontonbon a taa lɛ. Ba mene meŋ bata te areɛ la a lire ba nuure are neŋ

Polisiri ane noba la a are ka a polisiri a vɔɔli kpoɡelo kyɛ ka dɔɔ kaŋ a are ba niŋe a eŋ nimikyaanee o kparoo eŋɛ kyɛ a de o nu a eŋ o kɔreŋ a noba waa yaŋ.

Siiri toma la ka ba tona a gaa te ire a sidaga ka a sibie bebe ka a sigane meŋ mare ka sibie dɔgle o zu dɔbɔ ane pɔgebɔ zaa la tona a toma ama ba gelee la ka a sibie bebe ka ba na lage a sikãã ane a gane zaa.

Pɔɔbɔ bayoɔbo a poɔ ba biire la a tuo ba tuobo kyɛ kyɛŋ wa ta zie kaŋ ka ɔfisa na maŋ kaara nobɔ naŋ yire tenne mine a kpɛɛrɛ waana tenne mine taaba a pɛɛrɛ ba yɛlɛ o ne pɔɔbɔ mine bayi la a are ka dɔɔ are ba puoriŋ kyɛ ka pɔɔ pɛɛrɛ ba yɛlɛ.

Pɔgebɔ bayi, a de dɔɔ, la kaara ba boŋguoli. Felaaware be be, ka bondiri meŋ be be, ka ba kaara a maala a ennnɛ.

Vaare la are a ba poorɔ ka naŋkpaammine avtaa gɛrɛ ne naŋkpaamoɔ ba kpoŋzaa zeŋɛɛ la kyɛ ka gaŋ are ane o woɔ a yɛre o malfa a poɔ bee moɔ poɔ.

Teŋɛŋ ka noba la a wa Gaana ka ba wa puori Gaana yidaandɔɔ Akofo Addo ba zaa la eŋ ba kootiri a ba yidaandɔɔ meŋ nyɔge la a Akofo Addo nu a zɛgre kyɛ ka kaŋ vɔge o kpawoɔ a taa o nu poɔ.

Soɡyare bata la ka saamo sãã ka ba are ba mine te arɛɛ tɔɔtɔɔre zaa a dɛle a lɔɔre kaŋ kyɛ ka kaŋ a meŋ are o yoŋ tɛɛ.

Nenɡyamaa la a are ɡbaŋɡbale poɔ ba mine tuurɛɛ ba noɔre a pɔɡe ane nɔpɔɡeraa ka ba mine eŋ koote ka ba mine ɡaa are tɔɔre zaa ka ba mine meŋ are a sonsooleŋ soɡa.

Pɔge kaŋa la a are a ŋmeɛrɛ gyetaɛ a ennɛ ka bibilii a kyɛnlɛ tebolo biŋɛɛ a zie ka dɔɔ kaŋ meŋ zeŋ a ŋmaara boma ennɛ gane poɔ gama mine te biŋee tɔɔre zaa kyɛ ka a bibiiri a zeŋ zeŋ dakogri zu a kyɛnlɛ a yieluŋ..

Dɔɔ la zeŋ a ŋmaara boma kyɛ ka o nu pare kompeeta laatɔ zu ka o toowogi biŋ ka o taa bugiree ka a biŋ ka pɛɛne ane pɛɛselɛ a biŋ kyɛ ka o biŋ tii meŋ naŋ be pɛrɛtɛ poɔ o eŋɛɛ zupile sɔglaa.

Baaleba ane baaleba guuro ba la be a laafeeloo zie kaŋa ka a dɔɔta are a kaara a bana naŋ ba so laafeɛ kyɛ ka a baaleba guurobo a,zeŋ teŋɛ ka ba mine gaŋ kyɛ ka baaleba be gadori zu.

Saa la wa ka kõɔ tɛgle ka saama a saa kyɛ ka lɔɛ biŋ a sori zu ka noba kyɛnɛ a mare ba woore saga meŋ biŋ biŋee a sori noɔreŋ kyɛ ka dere meŋ a are peɛle peɛle a zie waa dɛgre.

Pompi la ka ba tu a pãã boɔrɔ ka ba eŋ mansin pɔge arɛɛ la a kɔge dɔbɔ bayi naŋ nyɔge a mansin kyɛ ka dɔɔ kaŋ meŋ te are koŋkori ka miri be o nuuriŋ ka o tagra kyɛ ka dɔbɔ bayi meŋ are koŋkoriŋ lɛ a ba erɛ yele zaa.

Laafeeloo tontonneba la ba a are a kaara a baaleba gama naŋ dogle tabol kaŋa zu naŋ waa kuroo a baaleba meŋ gaŋɛɛ la a wɔɔre poɔ kyɛ ka a laafeeloo tontonneba a kaara lɛ ba naŋ na e a ko ba a tee.

Dͻͻ la maala bondiri, a ŋmaa kommie a dͻgele booti zu kyԑ dogele kãã a kyԑ ŋmaara gyԑnle. O zeŋԑԑ dakogi zu.

Santere deme nakpoŋ la a zeŋ a taa o zuuri a su o kente boma kaa lɛɡɛ a be o nuuriŋ ane o kɔkɔreŋ ka o zeŋ ne.

Soŋkoŋso pelaa kaŋa la a are ka noba a are a o niŋe Nansaaleba ane nensaalesɔglɔba a are kaa a zie kyɛ ka ba manna a zie yɛlɛ korɔ a Nansaaleba naŋ wa a are meŋ teɛ ba seɛ kyɛ ka ba mine yuo ba tobo.

Sooɡyare la tuo kūū ka ba de gaana felake wagyɛ a vili ne a kūū kyɛ pãã de felaaware a dɔɡle a kūū daga zu a noba na tuo a daga waa la polisiri.

Dɔbɔ bayi la are kyaare taa kyɛ ka kaŋ de bon a korɔ o ta soba. Ba eŋla nɔpɔgre kyɛ ka kaŋ su kootu kyɛ kaŋ e kpareweɛ. Pɔge kaŋ meŋ are peɛle ba la kyɛ meŋ eŋ nɔpɔgraa.

Ghana lɔmaalba naŋ be a gɔvemɛnte lombore na la kaa ba wedeɛrɛ a yele yɛllɛ kyɛ ka a ba naŋ na zaa naŋ e a potuurebo a zeŋ kyɛ kyɛllɛ.

Pɔɔbɔ ane dɔbɔ zaa la a kyɛnɛ ba sue silaama kaayarɛɛ kyɛ taa felaake ba zaɡɛɛ ba nuuri a laara puoro ne noba kyɛ morɔ ne laare.

Kããtuuribo la tona ba tomo, a eŋ ba tontomboma, kooturi ane nutooree ane zupele. Bayi nyɔglaa a kur kaŋ naŋ maŋ e ka ba toɔŋ tu, kyɛ ka bonyenaa are. A ba tontonzie la ka ba are.

Ketekye sori la ka ba maala ka ba mine meŋ ɔnnɔ a tanne ba naŋ pu a waana ne ka ba ennɛ ka ba mine kyɔre a tona a toma meŋ kyɛ ka lɔɔre kaŋ a are ba puoriŋ ba zaa eŋ kpoglo kyɛ ka ba mine teɛ ba nuuri a wulo lɛ ba naŋ seŋ ka ba e.

Dakogri la biŋ die poɔ boma ayi waa wogri ka kaŋa e boŋyenaa ka tabol a biŋ a sensɔglensɔga tiivi meŋ biŋee la a biŋ daga kaŋa zu kyɛ ka enfuomo a be a dakyeme zu a daga kaŋa zu filaware bebe la

Vooten la ka noba erɛ, dɔbɔ ane pɔgba. A pɔge kaŋa vooti baarɛɛ la a de a vooti karetaa a eŋnɛ daga pʋɔ kyɛ ka a ba kyɛlii na are kaara

Pɔgebɔ bayi la toɔrɔ sao kaŋ zeŋ kɔŋɛɛ kyɛ ka kaŋa zɛge a tuluŋ daa a na tɔ a waare a waare naŋ be a toɔre poɔ poɔ laa meŋ biŋee la ka waare be a laa poɔ ka boore ane nɔɔre a be ba puoriŋ yiri poɔ la ka ba be a toɔrɔ a sao.

Pɔgesare bata la pɛlɛ ba nimie seɛre la ka ba seɛrɛ kaŋ bee ba sensoglesoga a su kparepeɛle a ne zupili a teɛ o nuuri kyɛ dɔɔ fee ka kaŋ meŋ are kyaare o a meŋ seɛrɛ kyɛ seɛ kurilee ane kparelee ka kaŋ meŋ seɛ torɔza kyɛ a zɛge o nuuri k,a do.

Nembeo la a laŋ taa ka lɔɛ a tuuro a nembeo poɔ a kyɛnɛ dɔbɔ yi are la a lɔɛ poɔ a su kparepeɛle a zeŋ ba nuuri puori kyɛ ka a nembeo a su NPP kpare a taa filaki a mono kyɛ a kyɛnɛ.

Kõɔ so zie la ka kataweɛ bebe ka ba maale ka dɔɔ gaa ti so kõɔ kyɛ pãã yi a zeŋ godo zu ba naŋ maale ka ka o eŋɛ a ko.

Kanne die poɔ la ka noba zeŋ zeŋ nasaalpɔgɔ ane o wulwulo naŋ waa dɔɔ a paa poɔ bibilii mine waa bipɔgebil ka mine waa dɔɔbil ba zeŋ zeŋɛɛ kogre zure

Gaana lɔɔ maaleba yiri la a lɛ palamɛn hææos ka dɔɔ are a yɛre kparpeɛle a yele yɛlɛ ka ba kyɛllɛɛ na zaa a eŋ kparsɔɡelɔ a zeŋ zeŋ kyɛ kyɛllɛ o yelyaɡa.

Atakuleeta la ka ba gmɛ ka'o, nige gmɔgle. O tuo la kaayaa a are ne. Dɔbɔ bayi are la a be ka kaŋa dɔɔ teŋa kyɛ ka bayi are

Noba la ɡaa ka ba ɡaa te so kõɔ ba be la a kõɔ poɔ dɔbɔ ane pɔɔbɔ ka ba mine a be niŋeŋ a kõɔ miri naa waana kyɛ ka ba mine be a kõɔ noɔreŋ.

Saa la waana ka bibile kaŋ be a saa poɔ kyɛ ka pɔgeba bata mine meŋ a taa aŋberɛla ba na eŋ kpɛ laa bayi laa saa poɔ a kpeɛrɛ die.

Bibiire, pɔgsarebilii ane bidɔɔbilee la are kyɛ ka ba de kyããsire a kpakpa pige zie. A Bibiire mine be la a kyããsire laŋboreŋ a deɛnɛ kyɛ ka ba mine are ka naasalpɔge a leɛ o puori kyɛ nyog a bibile kaŋ nu. Kaŋ meŋ are la a ba neŋeŋ deɛnɛ.

Zie la dɔɔ ka vūū dire ka noba zoro ka ba mine are teŋɛ poɔ la a sori zu ka yɛlɛ ŋa erɛ ka zie dɔɔ ka noba zoro.

Pɔllɔ bayi ane Pɔgesarre bayi la be daworo die poɔ ka dɔɔ kaŋ a taa maaki ka pɔge kaŋ meŋ taa maaki ka ba yele yɛlɛ ka pɔgesaraa kaŋa zeŋɛɛ la a laara kyɛ ka a dɔbɔ ane a pɔgebɔ kaŋ a eŋ boma ba tobo.

Pɔɔ ane bibilii bata la ka a pɔɔ taa yieloŋ ŋmɛ ɡyitaaɛ ka bidɔɔ ka o taa ɡaŋɡaa kyɛ ka biiri bayi na waa pɔɔbil taa kyeemɛ ane sonsooraa.

Pɔge ne o bie la a kaara filawaare yɛlɛ a avid tɔɔre la boma eŋ o nuuriŋ kyɛ are a o ma puoriŋ o taa sobɔlee a ma nyɔgɛɛ filawa are kyɛ la leɛ kaara a bie o vɔglee zupili pelaa kyɛ eŋ kpare zeɛ a eŋ toraza filaware arɛɛ ba puoriŋ zaa.

Pɔgesarre bilii bayi la a tuo ba kõɔ a kyɛnɛ ne kaŋ sue kparoo ane gondo sɔglaa kyɛ tuo buuti pelaa ka kaŋ su kpare zeɛ a kyɛ eŋ a kyɛ tuo buuti seɛ dɔbɔ mine bayi meŋ kyɛnɛ tuuro ba la ba kpeɛrɛ a teŋɛ poɔ ane kõɔ.

Laaƒeeloŋ tontomba la a tona ba toma ba bee bigaal zie pɔgeba bayi zeŋɛɛ teŋɛ a sɛgere boma tabol zu ka dɔɔ are kyɛ ka pɔgeba bata are ne ba biiri a boɔrɔ ka ba gaale

Dɔbɔ ne pɔgebɔ la laŋ taa, ka ba mine eŋ kpare sɔgelɔ sɔgelɔ, kooturi ane torazɛre, ka kũũ daga biŋ, ka ba mine zeŋ, kyɛ ba mine meŋ arɛɛŋ. Dɔɔ kaŋa sigi gbie dumo kyɛ puoro nobɔ.

Moɔ poɔ la ka bie kaara wie o nyɔgɛɛ a wiri kaŋ wiri pelaa la a kaara bɔglɔ o noɔre sɛŋ kyɛ ka noba bayi meŋ gaa te are ami yoŋ Toby ane wie sɔglɔ lɛ kogri biŋee la ka tabol a biŋ waa kuri ka ba biŋ biŋ boma a kyɛ biŋ gane.

Kɔpurre la ka pɔɔbɔ a pɛgrɛ ka laare a biŋ neŋ booterre kaa kɔŋ bon ɔŋ bon kpoŋ a biŋ pɔɔbɔ bata la a zeŋ ka kaŋ do nyogoo zu ka kaŋ pɛgrɛ aa kɔpurre ka kaŋ meŋ a sɔgrɔ.

Pɔɔsare bayi ane pɔlɔ bayi la dire dɛmɛ a dɔɔ kaŋ taaɛ ɡane a yele ne yɛlɛ ka tabol a biŋ a sonsoolensoɡa ba diree dɛmɛ ka ba mine a kaaraa taa.

Die la ka dakogri ayi biŋ dakogi wogri la kyɛ ka ba de gane a ziŋ ne a enfuomo ba mine ka ba de mare ne a dagoɔma kyɛ ka a daŋkoɔma waa bompeɛle a die saazu waa pelaa kyɛ ka vūū kyaana.

Noba naŋ meɛrɛ birigyi nansaalepeɛle bata la dɔbɔ bayi ane pɔge boŋyenaa ba zaa eŋ kpoglo muulo kaara gane ba naŋ na kaa kyɛ maale a birigyi na.

Bibile kaŋa la ka dɔbɔ bayi nyɔge taa k'o lee la nyɛ pira ka ba pããnyɔge zɛle k'o taaba mine bata be la ba gɔɔ sɛŋ a waa bidɔɔ bilii ka bayi meŋ be ba duluŋ sɛŋ kyɛ ka pɔge te be tɔɔre zaa a ba puoriŋ.

Dɔbɔ bayi la zeŋ Ka pɔge kaŋ a are kɔge ba pɔge kaŋ meŋ zeŋɛɛ ba gɔɔ sɛŋ kyɛ leɛ o niŋe a kaara a gɔɔ sɛŋ ka kaŋ meŋ a zeŋ teŋɛ ka a kparoo waa vɛɛ k'o yuo gane kyɛ kyɛ ka ba yuo kandile ane bondirii tabol zu.

Tuobo la ka dɔbɔ banaare a de a ɡɛrɛ ka ba te eŋ lɔɔre poɔ kea lɔɔre la are ka dorɔba ane dɔɔ kaŋ kpɛ zeŋ a lɔɔre poɔ kyɛ ka dɔɔ kaŋ pãã are a ɡbaale zie na a kyɛllɛ ka ba wa eŋ tuobo ba bee lɔɔre pake poɔ.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

Pɔɔ ne o pɔɔyaare bayi la kaŋ bee laa poɔ kyɛ zɛŋ o nuuri kaa ba ma a pɛɡrɛ kaayaa kyɛ seɛ maŋkuri sɔɡelaa ka o are o nyaa poɔ ka o zu waa suɡo lɛ a o pɔɔyaa kaŋ meŋ zeŋ laa o doloŋ sɛŋ a meŋ pɛɡrɛ a kaayaa mine.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

pɔlɔtek yɛlɛ la ka ba erɛ ka ba laŋ lamboore neɛ kaŋa yɛlɛ a soba yuori la Maakusi Dɛlɛteeno ka Maakusi Dɛlɛteeno pãã wa puoro ba a zɛgrɛ ba nuuri kyɛ su o kpare zeɛ a yɛre lɛgɛ eŋ o kɔkɔre kyɛ pãã tu zie kaŋ a sigre.

Zie la dɔɔ ka polisiri a be ba lɔɛ poɔ a lɔɔ boma ka a taa nyuuri ka Noba zoro ka noba pɔge ba nyɔbogo kyɛ ka ba mine meŋ a te are a puoriŋ.

Nobɔ la seɛrɛ dɔbɔ ane pɔgebɔ a nyɔge taa nuuri kyɛ ka ba mine do are soŋkoso zu a su ba kparre kyɛ leŋ mie a eŋ ba kɔkɔlɛɛ ba naŋ boɔlɔ taɛ ba mime seɛrɛ la a zɛle ba gbɛɛ kyɛ ka ba mine are.

Sini zie la ka dɔbɔ ane pɔɔbɔ a zeŋ dakoɡri zu ba kaara la a sini a sini kaŋ poɔ dɔɔ ane o tɔsobɔ kaŋ la are nyɔɡe taa ka kaŋ meŋ poɔ ka dɔbɔ bayi meŋ are kyɛ ba ba nyɔɡe taa.

Pantuŋ la ka koɔ suobo zie a bebe ka ba mine suoro ka ba mine a so baare kyɛ yi gaŋ ka ba mine meŋ deɛ zeŋ a kaara kyɛ ka ba mine meŋ do gaa te zeŋ a pantuŋ dondole a dire boma kyɛ nyuuro ba daa.

Lɔɛ la be sori zu taɡeziri ayi ane baase kaŋ ka o waa pelaa noba meŋ be la a sori a kyɛnɛ kyɛ ka sampaare be a doloŋ sɛŋ ane a ɡɔɔ sɛŋ yie meŋ arɛɛ la ka a mine waa soŋkoroso .

Noba la gmɛ taa, popo zɔɔnɔ ane saakere(kurewire) zɔɔnɔ. Pɔge ane o bie kyɛ ka noba are a popo ane a kurewire seɛ a yelle yɛlɛ kyɛ ka sakubiire bayi a are teɛ ba nuure a kyaare vūū naŋ ure.A pɔge kono la.

Pɔgeba bayi ane dɔbɔ bayi la seɛrɛ dɔbɔ bayi na nɔŋnɔ la a ennɛ ka a pɔgebɔ meŋ a nɔŋnɔ a dɔbɔ seɛ wagyɛre eŋ ba seɛ kyɛ ka pɔgebɔ seɛ wagyɛre a eŋ ba nyaa ka noba ŋmeɛrɛ kaŋgare kyɛ ka ba mine meŋ zeŋ a kaara.

Kʋɔ la ka pɔgba, dɔba ane Bibiire ɔŋnɔ. Ba biŋla talakpoŋne ane ɔrɔba bɛrɛ kyɛ ka lɔre are ne kʋɔ

Doɔbo bayi la a seɛ kur ziir. Ka kanga su kpar zie kyɛ ka kanga su kpar tampɛluŋ. Ba piireɛ ziire. Ba mene meŋ be be a su kpar sɔglɔ ane turasa sɔglɔ. Ba yɛle kpeereɛ die poʊ

Pogesar bayi la a seɛre ka noba kaara. Neɛsere, zumilaayon tontonbo ane ne yage yage. Ba seɛre la a nuŋno. Ba seɛ lege kyɛ de wagye a seɛ a eŋ ba nyaab

Pɔgebo la zanna samina maalo ba moŋa mine a paa ŋmaare bile bile daga bile fanfani pɔgebo bayoɔbo la are a pegle a tabol a tabol na zu a fanfani naŋ dɔgle ba tuure ba nuure ane fofore.

Pɔgeba la su kaaya tɛɛtɛɛ ba mine sue kaaya vɛɛvɛɛ ka ba mine a seɛ toraza kyɛ ka a kpare pɔge ba nyaa ka ba mine seɛ ŋmankue kyɛ ka kpare pɔge ba nyaa.

Konteregye noba la tuo tanner ba naŋ pu ne selmante a tuo ne dare a tuoro ka ba gaa te mɛ saŋkoreso zie kaŋ ba waa dɔbɔ bata naŋ tuoro.

Soola panɛl la ka dɔbɔ a ennɛ. Banaare zeŋɛɛ la a maala ennɛ, ka bayi kaara, ka bonyenaa sigi guun a derɛ boŋkaŋ. Hama ane ba tonton boma meŋ pãã dɔgele la a soolare zu.

Tankare, loɛ, die ane kãã koɔrɔ zie la di vūū a kãã koɔre zie peɛle la a deri ama ka a tankare a are are peɛle a tanka kaŋa a nyɔge vūū ka a zie zaa a di.

Pogeba la a are ne sepipiika a yele yɛlɛ kyɛɛ ka ba mine a sɛge sɛgre a eŋ gama poɔ a de ture.

Koɔ la gaŋ ka sampaare ata a bebe ba maalɛɛ taaɛbo kogree ayɔpoi ka a beŋ ka a koɔ poɔ ka sampaare mine meŋ a kpɛ be kube teere are arɛɛ a koɔ noɔre kyɛ ka tanne a te bebe a koɔŋ lombore kaŋ.

Pɔgesarebilii la ŋmeɛrɛ bɔl kaŋa la a taa a bɔl kyɛ ka o tasoba kaŋa kara waana na wa de a bɔl a o zie ba mine be la a o puoriŋ a meŋ tuuro ka ba meŋ ŋmɛ a bɔl.

Soe tu zie la ka noba gaa te are ba mine tuobo be la tuobo toroko zu kyɛ ka ba mine gaa ka gaa fiili ba gama ka ba na baŋ toɔ gaa ba are areɛɛ la kyɛnlɛ ka ba boɔle bana ba gaa.

Vooti yɛlɛ la ka ba tuuro ka a noba vooti baare kyɛ ka noba ba boɔrɔ ka ba sage ka lɛ a yɛlɛ naŋ tu ka lɛ la ka ba pãã kono a pãã sɛge sɛgre a eŋ taaboore poɔ sogyare meŋ arɛɛ la a pigi a zie ka ba tɔɔ kpeɛrɛ ka ba pãã yeli ka zage kyɛ ka maaroo bebe.

Zie la dɔŋ ka saane saŋ. Yie saŋɛɛ la ka taaboore, waayɛre , kaayaa ane boma gyɛmaa gaŋ kyɛ ka a zie zaa saŋ.

Dɔɔ... a n'o pɔɔ, a n'o bibiir... la be be. K'a dɔɔ a de soola a de kyaagyire ne o fentelɛ. A bibiiri zeŋ kaara la, ka ba zaa gyil a kaara lɛ o na erɛ.

Noba la ziŋ kaara sini. Kogro biŋee la ka noba ziŋ a zu kyɛ kaara a sini..A noba mine ziŋ la gɔɔ kyɛ ka ba mine meŋ ziŋ a dɔroŋ siŋ kyɛ ka foɔlaa gaŋ ba kpakyaga pʋɔ

Sakubiire la ziŋ, dɔɔbilii ane pɔgbilii ka naasalpɔge a ziŋ ba pʋɔ. Tabolla be la a be kyɛ ka ba mine are are, ka ba mine meŋ laara kyɛ ka ba mine leɛ kaara a naasalpɔg.

Dɔbɔ la laŋ taa a manna Naaŋmene yɛlɛ a korɔ taa ba baare meŋ be la ba puoriŋ kaŋ waa sɔglaa ka kaŋ waa pelaa ka teɛ a bebe ka ba zeŋ kyɛ ba boŋ koɔle meŋ pãã te be la a moore poɔ zie.

Soogyare la a wane ba lɔɔre ka ba mine do are a lɔɔre zu ka o taa malfa kpoŋ kyɛ ka ba mine sigi be a lɔɔre pulliŋ ka kaŋ a yele yɛlɛ a korɔ nenbeo ka ba kaara ka ba mine zeŋ ka ba mine meŋ are.

Dɔɔ kaŋ la be tomo a taa kuri a zeŋ ne ka o dɔgli kurikpogli kaŋ zu dɔɔ kaŋ meŋ te dɔɛ la a su kparrzeɛ kyɛ leŋ bon pɔge o zu ba bee yeŋ poɔ tomo zie la ka ba tona ba tomo pompe tomao.

Dɔɔ ne o pɔɡe ane ba bidɔɔ la ka a bidɔɔlee a kaara woɔ kaŋ poɔ a bie taa o deɛdeɛ bon ka o ɡaŋ peɛle a ma kyɛ ka a saa ne a ma kaara bon na a bie na wellɛ a woɔ poɔ.

Yɛrebɛ la biŋ ba yɛroŋ ka noba mine are ba puoriŋ pɔgebɔ ane dɔbɔ zaa la a are a zie ka kataweerɛ a bebe ka ba biŋ biŋ ka maaroŋ bebe ka ba toɔ a zeŋ a kataweerɛ puliŋ kyɛ koɔrɔa ba boma.

Noba la are lɔɔre zu ka ba mine teɛ ba nuuri ka ba mine taa filagrɛɛ a teɛ teɛ ba mine yelee yɛllɛ kyɛ ka ba mine a meŋ are.

Boŋ maala la a zeŋ o ona ba naŋ maŋ de mara ne boma a eŋ o nu duluŋ kyɛ ka boma banaŋ maŋ de maala ne ka a biŋ biŋ tebol zu dɔɔ kaŋ meŋ arɛɛ la a su kaaya dɔre kyɛ kaara lɛ o naŋ erɛ.

Pɔlitise zie la ka nobɔ are a taa gama a ŋmaa boma eŋ eŋ ka bamine zeŋ kyɛ ka bamine are ka bamine zɛg zɛg ba nuuri kyɛ ka bamine a pɔge ba nɔɛ ane nɔpɔgraa.

Die la ka o dendɔre a waa kyaanaa ka tabolo ayi ka ba de kyaanaa maale ne a saazu kyɛ ka o gbɛɛ waa kuree kyɛ waa meelɛ meelɛ lɛ tiivi meŋ bee a daŋgoɔne zu ka ba mare ka ba de taaboore a maale tabolo a mare a daŋgoɔne zu dakogri meŋ bigee la.

Saa la wa ka a zie zaa paale ne kõɔ a dere mine lini la ka lɔɔre saa na kaŋa are line ka bie kaŋ zo do o zu a te are.

Tontonnoba pie la kaara ba toma yɛlɛ .Bata sigi be la bogi pʋɔ kyɛ ka bayɔpoen be a yeng pʋɔ. Ba kaara nyɛrɛ la ka paapore ane a zie ba naŋ tu arɛɛ velaa .

Dire la are kaa lanbobo a waa gele lɛ kyɛ ka lɔɛ a zoro ka noba kyɛne kaa lɔɛ mine waa taziiri pɔle la are ka o kparo a kaa doɔ ka o kuri a e tanpɛloŋ o lɔteɛ waa sɔglɔ kyɛ kaa nyɛ a e ziiri.

Pͻͻ ane o pͻͻyarԑԑ la kaara ba filaaware ba gaadin poͻ. Kaa pͻͻ ane o pͻͻyaare bayi a zeŋ ba yoŋ kyԑ ka kaŋ meŋ gaa zeŋ o yoŋ tԑge.

Pompi gbɛre la. Ka ba tuoro. A eŋne a paapire. Ba mene areɛ la a taa sobulɔ. Ka ba mene meŋ are taa a paapire. Ba mene yaareɛ ba kpar kyɛ ka ba mene meŋ a su ba kpar a are kaara

Vɔli bɔɔli la ka ba ŋmeɛrɛ naasaalba bayi ane neŋsaalsɔglebɔ bata nɛɛ naasaalba bayi na eɛɛ dɔɔ ane pɔge kyɛ kaa neŋsaasɔglebɔ e dɔbɔ bata nensaalsɔglaa ane a naasaalba bee lɔmbo bonyenaa kyɛ ka nobɔ bayi na a waa nensaalsɔglebɔ yoŋ kaa pɔge ŋmɛ.

Naasalba la zeŋ sege pareŋ kogri zuŋ kyɛ ka ba dire dɛmɛ a korɔ ba nasaalba mine naŋ waa dɔba bayi meŋ arɛɛ la meŋ dire ba meŋ dɛmɛ kyɛ ka ba kyɛlɛɛ na a zeŋ.

Dɔba bata la su kaayɛrɛɛ zoglɔŋ zoglɔŋ a taa zoore kyɛ a vɔgle zupile ka a zupile taa nɔkɔɔloŋ.

Zanne zanneba la boɔrɔ ka baŋ lɛ ba naŋ maŋ de teemɛɛ a pili taa ka a te toɔ soŋ te a kanne kanna pãã be la a laaborete poɔ a manna wulo ba lɛ banaŋ maŋ de a,boma Ali laŋ taa km a wa te yi tee ane amine taabadɔbɔ and pɔgeba zaa ka o wulo.

Zɔɔre la polisiri ane noba mine taaba ka ba nyɔge kaŋ a gɛrɛ ka ba pɔge kyɛ ka kaŋ meŋ are a taa buuti kyɛ taa fooni a kyaare ba a ŋmaara fotori noba gaa arɛɛ tɔɔre zaa kyɛ kaara lɛ ba a naŋ erɛ.

Dɔbɔ la seɛ wagyɛrre ka ba mine seɛ aŋ ba siiriŋ ka ba mine seɛ ti do ne ba bɔgre dɔbɔɔ banaare la ngmɛrɛ gaŋgaa ka ba mine ngmɛrɛ welee ka ba mine ngmɛrɛ peɛlɛ boma.

Masalaakyi la ka noba a yi be a yeŋ poɔ a are are kyɛ ka loɛ polisiri loori la kaŋ ka kaŋ meŋ a are kpare a polisiri loori.

Yɛroŋ la ka ba erɛ ka zupilee taayɛre gbɛɛbontɔɔree nuuribontɔɔree x UK pile ane a taaba a bebe naasalpɔgeba ane dɔba bebe la ka nensaalesɔgla meŋ bebe ba zaa la boɔrɔ ka ba da a yɛroŋ boma.

Dɔɔ la zeŋ a kaara tɛlɛvesen kyɛ taa ɡbɛrɛɛ daare o ɡbɛre la kɔɔ ka ba de bon a nuurpɔɡe a ɡbɛr kyɛ ka o zeŋ a pɛnnɛ kyɛ kaara tele.

Teŋɛ kaŋa yidaandɔɔ ane a yidaapɔge la kyɛnɛ ka ba sogyare a prɛlɛ wɛlee kyɛ ka ba kyɛnɛ ba potuuribo pãã be la ba puoriŋ a tuuro ba ba na deweɛ kyɛnɛ a dɔɔ la dao deweɛ.

Filakiri la ka ba de tēɛ tēɛ kyɛ ka noba zege ba nuuri a filakiri waa la NDC filakiri kyɛ ka dɔbɔ ne pɔgebɔ a kyɛnlɛ zɛgrɛ ba nuuri kyɛ gɔnnɔ.

Sini deme la ba zaa waa dɔbɔ ba nuu nyɔgɛɛ taa nuuri kyɛ ka boŋyenaa are o yoŋ tɛgɛ ka dɔɔ kaŋ su dagakparoo kyɛ de o nu a pare o nyaa kyɛ ka kaŋ a seɛ wagyɛ kyɛ zɛge o nuuri zaa ayi ka kaŋ meŋ a su o kaaya kyɛ ka o zu waa sugu lɛ k'o zɛge o nu gɔɔ.

Alopelee iruu zie la ka ba be ka nasapɔge kaŋ a yɛre o woɔ kyɛ taa tɔɛ ka a alopelee iruu zie tontonna kaŋ a derɛ a tɔɛ naŋ waa lɔɔre tɔɛ o zie a na eŋ o baagi poɔ dɔba arɛɛ la ka a alopelee meŋ are puoriŋ.

Yie la a are, ka ba pilipli ane kyansiiri dɔba ne pɔgeba zaa la a bebe, a poɔ bibilii, vʋʋ polo meŋ are aree la kyɛ ka a kyansiiri mine a le zoŋ, kyɛ kaa mine meŋ ba le zoŋ kyɛ ka teere a are a pɛre pɛre

Saama la zeŋ a dakogree zuree ka dɔbɔ a wa puoro ba a zɛgrɛ ba nuuri a saama poɔ pɔgeba eɛ bata ka dɔbɔ e bayi a dɔɔ kaŋ vaarɛɛ wɛgyɛ kyɛ ka pɔgebɔ bayi do are boŋkaŋa zu.

dɔba la turoo zie, a woroo a tɛnɛɛ para a ne sɔbɔlɔ ba mine are la a eŋ noɔ pɔgree kyɛ kaara toma na ba tonɔ bamine lerɛɛ ba nuuri ba puuriŋ kyɛ ka bamine are are.

Dɔɔ kaŋ la beɛrɛ a gaŋ godo zu ka ba de wagyɛpeɛle a pɔge ne o nɔpɔgraa bee o noɔreŋ kyɛ k,a laafeeloŋ tontoneba naŋ waa bayi a are kɔge o kaŋ daara la a godo kyɛ ka kaŋ a are a peɛle a kaara.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

Noba la wulo ba saakompare yɛlɛ a su gondoni kyɛ de pɛmmɛ a pɔge ba berɛ ba vɔglɛɛ zupili bɛrɛ kyɛ ka ŋmankuri ne a kaaya re zaa waa dɔre ba kyɛnɛɛ a sokpoŋ zu benee dere ane polo naŋ are.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

lɔe la gmɛ taa a saŋaa zaa kyɛ ka takuleeta kpoŋ a are. Taŋ meŋ are la a takuleeta puoreŋ

pɔgbili la ziŋ a taa gmama kyɛ eŋ lɛɛ ane goŋdonne. Ba de la pɛmɛ a leŋ ne ba berɛ kyɛ ka ba mine murɔ laare ka mine meŋ pɔg ba nɔɛ.

Baasiwogi kaŋa la are a e boŋyenaa kyɛ taa ziiri ayi ka noba naŋ maŋ zeŋ a zie kaŋ bee a pulliŋ ka a zie kaŋ a be a saazu a pulliŋ zie na la ka a doraba maŋ zeŋ ka a paseŋgyare puoriŋ kyɛ a bana naŋ be a saazu doraba ba maŋ zeŋ a be neɛkaŋa pãã are la a baasi niŋe.

sege la ka ba ti ka kaayare a deɛle miri zu kyɛ ka kõɔ ɔŋ boma a sege pareŋ dere mine meŋ be be la ne tɛnne ka a mine do be taŋzu kyɛ ka amine be a taŋ pulliŋ.

Alopelee la a wa sigi o waa la tempɛloŋ ka dɔbɔ a are ba mine waa la sogyare a nyɔge dɔɔ kaŋ are ba mine waa Nansaaleba kyɛ ka bŋyeni na waa nensaalesɔglaa ba are peɛle la a pilee.

Dɔbɔ banaare la vaare wagyɛre a are kaŋ waa naa a eŋ o naa zuvɔglaa ka kaŋ are ba puoriŋ kyɛ teɛ o nu a wulo ba banna zaa naŋ are a be.

Dɔɔ ne o pɔge ne o biiri la dire boma ka a biiri zeŋ sɛŋ zu a guri ba gbɛɛ kyɛ ka a ba gaa te zeŋ dakogi kyɛ de o bondirii dɔgle tebol zu a ma meŋ zeŋɛɛ sɛŋ kyɛ ɔnna a bondirii a korɔ ba ka ba na di.

Bondirii zie la ka dakogre ayi a biŋ dakogre mine meŋ te biŋee a kpaare sɛŋ na kyɛ ka enfuomo a be a dankyini kaa vūū meŋ a nyige a die poɔ.

Die poɔ la a kyɛ o poɔ waa la kpoŋ lɛ a die zusɔga taa la kyaani noba yaga la be a die poɔ ba mine kyɛnɛ yiri la ba mine arɛɛ la ba mi.e yɛre la woore ba mɛ la wɛdoŋkpoŋ ka o are a die

Pɔgesarelee, a zɔŋ kuriwiri. Ba deɛ boma a maale maale a kuriwiri, o sopoolo poɔ ane, o nyɔge o zu nyɔgezie, koo leŋ boma ka noba yɔ kyɛnɛ o puoriŋ.

Polisiri la a nyɔge noba ba deɛ ba motori a biŋ ne kyɛ ka ba bayi taa malfaɛ a de a tɔgle a noba ba naŋ nyɔge ba waa noba bata ka ba e ka ba gaŋ teŋɛ kyɛ ka ba lɔɔre a are ka a pama a yuo.

Lɔɔre la are ka soɡya ane polisiri bayi a are ka soɡya taa malfa woɡi kyɛ ka a polisi taa malfa lee a de seɛ eŋ o seɛ kyɛ ka ba zaa eŋ nɔpɔɔree.

Teelɛ zanne zaneba la ka kaŋ zaa maŋ zeŋ o zemaa zie a wulli wullo pãã gaa ta laa a kaŋ zie a wulloo lɛ ba naŋ maŋ sɛ a poosaraa suee kpare peɛle kaa wulli wullo a su daga wagyɛrre.

Gbori la ka noba mona dɔbɔ bayi a de pɔge ane ba bibiiri a dɔɔ kaŋ mona la a gbori a zɛge o nu k'o nubie a ayi zɛge ka a dɔɔ kaŋ leɛ kaara a kõɔ naŋ kyɛnɛ lɛ ka a bibiiri zeŋ bonkoboŋ kyɛ ka a pɔge zeŋ peɛle a dɔɔ.

Noba banaare la a ziŋ ba gbɛɛ zu kyɛ de ba nuuri a pare pare ba gbɛɛ zu noba bayɔpoi are la noba banaare naŋ ziŋ puoriŋ kyɛ ka ba mine meŋ paa leɛ are a noba bayɔpoi puoriŋ.

Noba la taa filaagyiri a taa pɛmɛ a zege ka a do saa ka dɔɔ kaŋ meŋ be niŋe zage ayi o naŋ taa a nu poɔ ka a do kyɛo su la kparepelaa ka ba eŋ John Dramani Mahama enfuoni a noba waa yaga.

Pɔɔbɔ yaga la bebe ka ba mine are are ka ba mine zeŋ teŋɛ kyɛ ka ba mine meŋ zeŋ dakogre zure a pɔɔ kaŋ wa are kaarɛɛ lɛ a ba naŋ zeŋ kyɛ kaa ba naŋ naŋ zeŋ teŋɛ a muro ne laare.

Mɛmeɛrɛbɛ la are a yele yɛlɛ a kyaara ne ba zie ba naŋ meɛrɛ ka a tontonema meŋ yɛ are are a zie ba mɛ la a ziiri a pilli kyɛ maala sori kaŋ meŋ k,o na sige a te ta a zie mɛbaaraa.

Nɔɔte koɔrɔ la a kyire nɔɔteɛ a biŋ, ka o kɔɔre, ka pɔge kaŋa tolɔ a wa gerɛ ka kaŋa meŋ kyoli a kaara a nɔɔteɛ ka o da, dɔɔ kaŋ. meŋ are la a be a meŋ taa o towogi a meŋ yeli ne yɛlɛ , kyɛ a nɔɔte koɔrɔ taaɛ boɔrɔ a are ne.

Die poɔ la ka tebol a biŋ gane zu ka kogr ai biŋ biŋ ka kapoe a be a kogre zu ane a gane zu boŋkaŋa meŋ te biŋee la a waa yuori ka vūū kyaani a die poɔ ka o veɛlɛ.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

Noba la are ba poorɔ ba waa dɔbɔ puoru ba kaŋa zeŋ ka ba mine pɔge ba niŋe ka ba mine zeŋ ba nuuri kyɛ ka ba mine a kono.

Noba la be aloopalee poɔ dɔba ane pɔgeba ba mine tonɛɛ a aloopalee poɔ kyɛ ka ba mine waa sori turibo paaseŋgyɛre ba ziŋ la aloopalee poɔ.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

Poo la su wagyɛ tan a zeŋ yɛrooŋ bomma zie kaarote, kommie, gɔlva, pɛɛ, sɛmaanee ane nyaadɔɔree zie.

Noba la a pentere ziiri ba penteree a zie ane kalakala ɡyamaa lɛ mine waa zeɛ ka mine waa sɔɡelaa ka mine waa vaare ka mine a waa pelaa kaŋa do arɛɛ bon zu.

Noba la yi ba teŋɛ a leɛ boɔrɔ zie gɛrɛ teŋe yogo pɔge kaŋ actaa o poɔ kyɛ pɛgle o baa a kyɛnɛ ne dɔbɔ ne pɔgebɔ meŋ pãã be a meŋ pãã tuuro kyɛ peretere zie la ka ba pãã ta.

Bibiiri la deɛne ka bayi do zeŋ saakere zu kaŋa nyoŋɛ a saakere nyaa kyɛ teɛ o gbɛɛ ka kaŋa meŋ zeŋ a puori a su kpare ziɛ kyɛ meŋ nyoŋ a nyaa kyɛ ka o gbɛɛ meŋ paa zagle noba yɔ kyɛne kyɛne la ka bibiiri meŋ be a sori a kyɛne.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

Daa pɔge la koɔrɔ kommie ane pɛɛ ane lumbuie o de laa pɛɛ kaŋ a eŋaa o nudureeŋ kyɛ zeŋ a kaara a pɛɛ.

Mansen la ka dɔbɔ ane pɔɔbɔ a are kɔge kaŋ dɔɔgɛɛ a mansen niŋe ka ba mine a guun a gaŋaa mansen zu kyɛ ka ba mine are are a kɔg aa mansen.

Enfuomo la biŋ peɛle tabol tabol zuri ka dɔɔ kaŋ a are kyɛ kaara a enfuoni kaŋ poɔ pɔlee naŋ are pɔgesarre bata niŋe kyɛ ka kaŋ zeŋ ka kaŋ meŋ zeŋ dakogi zu k'o yele yɛlɛ korɔ ba.

Enfuoni la ka dɔbɔ ane pɔɡeba zaa bebe a dɔbɔ bee a kɔɔ sɛŋ ka a pɔɡeba are a duloŋ sɛŋ ka ba eŋ a enfuoni ka ba mine meŋ do are a saazu.

Doɔ wogi kanga la a arẽ a eng nuoti ziiri a taa wuo nang waa zeɛ a pɛgli kparoo ɔ nu pou kye paa en truza a ning kooti nang yinin taa ɔ vɔglee zupil kye ka dãã bin pɛɛloo.

A gaana sogyɛrre aloopilee la ka nobɔ gaa ka ba gaa ti nyɛ lɛnɛɛ o na maŋ waa a sogya kaŋ la a pãã manna a aloopilee yɛlɛ a korɔ ba a pɔɔ la a ɔfisa kaŋ kyɛ kaa ba naŋ naŋ bebe a boɔrɔ ka ba zanne a waa dɔbɔ.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

Ghana lɔmaalba naŋ be a gɔvemɛnte lombore na la kaa ba wedeɛrɛ a yele yɛllɛ kyɛ ka a ba naŋ na zaa naŋ e a potuurebo a zeŋ kyɛ kyɛllɛ.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

Gɔbenɛte yeltare la ka ba erɛ ba yelee yɛlɛ manna gɔbenɛte yɛlɛ a korɔ noba dɔbɔ ane pɔgeba zaa la zeŋ dakogri zu kyɛ ka noba noba yoɔbo are yele yɛlɛ korɔ ba pɔgeba bayi be la ba poɔ ka ba kyɛlɛɛ na zaa waa dɔbɔ.

Bondirii la a waa bɔɔde dogrii gyɛl dogrii setew ba naŋ maali aneŋ nɛmɛ a bee laa ba naŋ de yagre a mɛ ne a paaŋ dɔgli tabol zu.

Deɛ la ka kogri be kang waa bunyenaa tege ka kang meng a waa ziiraa ata kogi ka wuuri beng a peɛloo tabol kanga meng bing peɛloo la kye ka vũũ kanga meng a gɔri a be a deɛ pou.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

Nɛmɛ ane kaayɛrɛɛ la ka ba koɔrɔ ka dɔɔ a are a toore bomma a eŋoo nuure poɔ a vɔgle zupilsɔglaa kyɛ eŋ walɛnten nɔɔteɛ kaŋ meŋ bebe a eŋ bone a pɔgoo meŋɛ kyɛ koɔraa bomma.

Yire la gaa maka kyɛnɛ a vaare wagyɛ peɛle ka ba mine taa kataweere kyɛ ka ba mine a lere ba nuuri kyɛnɛ ba kyɛnɛ gɔlɔ la a Kaaba.

Laafeɛloŋ ane gyɛl nyɛ boŋyɛllɛ noba la a kaara yɛllɛ banaŋ na e kaataa sommo la. Ba zaa su la kparepeɛle. Ba mine ziŋɛɛ la kyɛ ka bamine are a mɔrɔlaare.

Filaaware la ka dɔɔ ne o pɔge ne o biirI a a sɛlɛ a dɔɔ eŋɛ kpawoɔ kyɛ eŋ nutɔɔre ka a pɔge meŋ eŋ kpawoɔ kyɛ meŋ tɔɔre o nu ba zaa eŋɛɛ kpare kyɛ torazare ka a biiri meŋ zeŋ teŋɛ ane ba saa mine kyɛ kaara a filaaware.

Pɔgsarre bilii bayi la a maale zu ka kanga zeng dakuo zu kye ka kang duo a ɔngna nang zeng a dokuo zu palla laa a ɔngna nang dou zu.

Donkonsore la bebe ka noba yaga dɔba ane pɔgeba a yɔ kyɛnɛ kyɛnɛ ka zeere mine bebe ka ba toɔne pelaa ane sɔglaa a sori zu.

Bonkoɔre la ka nobɔ kɔ a de wa beŋ a mine waa bɛŋ kaa mine waa seŋkaa kaa mine waa kamaana kaa mine waa mui kaa mine waa bɔɔdeɛ ka a mine waa gyeŋle ba paaŋ are peɛlɛɛ la kaŋa zaa maŋ are kɔge laa o boma ka sampa are ka nobɔ zeŋ o puliŋ.

Mui baa poʊ la ka pogeba be. A voora ba muore bara. Mene kyulee la. Kyɛ ka bamene meŋ a are. Ba vogleɛ boma ba zureŋ kyɛ ka ba mene meŋ a taa katawie eŋ ba zure poʊ

Pɔɔbɔ bolŋmɛ demee la ka ba mine ɡuune kyɛ ka ba mine dɔɔ teŋɛ ka ba mine meŋ a are are a banaŋ naŋ are la a ba bandazuziiri kyɛ ka banaŋ naŋ ɡuune ane a banaŋ naŋ dɔɔ teŋɛ a waa a bolŋmeɛrebɛ.

Soe la ka ba maala lɔɔre a tuuro a sori a ennɛ kootaale ane a kubo dɔbɔ mine arɛɛ a duluŋ sɛŋ a taa weebaro a taa sɛ kyɛ vɔgle kpoŋlo ka ba mine meŋ bata a are gɔɔ sɛŋ a kaara lɛ toma naŋ tona.

Kūū daga la ka nobɔ a de daare kyagle ba bɔgreŋ a kyɛnɛ ne kyɛ ka dɔbɔ ane pɔɔbɔ zaa a tuuro a meŋ gɛrɛ zie ba naŋ taa a kūū ne a daga gɛrɛ ne.

Vooti zie la ka dɔɔ kaŋ ɡaa ka o te lɔɔ a o vooti karataa a eŋ a daɡa poɔ dɔbɔ ne pɔɡeba zaa la a bebe ka ba mine lere ba nuuri ka ba mine eŋ ba nuuri ba kɔrɔ poɔ kyɛ ka ba mine meŋ yɔ kyɛnɛ.

Tontonneba la eŋ tontonneba kpare ka kaŋ a su guguuribo fisa kpare ka ba gyɛlɛɛ na a su kootiri kyɛ eŋ kpoglo ba zaa waa dɔbɔ.

Bibiiri la be koɔraa zu a taa ba lɔɔre kobare ka a biiri are a kaara zie kyɛ ka kaŋ manna yɛlɛ ne o nu duluŋ kyɛ ka a nu gɔɔ be o kpaareŋ lɔɔre kaŋ arɛɛ la kyɛ ka noba mine meŋ te are tɔɔre zaa.

Naasaaba nu bɔle na ba naŋ boɔlɔ tɛnɛs la ka ba ŋmeɛrɛ ka kaŋ zaa maŋ su kpare dɔre a onɔŋ naŋ ziŋ a kaara korɔba magre ona meŋ la ziŋ kyɛ ka ba ŋmeɛrɛ a tɛnɛse ka noba kaara.

Dɔɔ la are a taa bone ba na maŋ de yelle ne yɛllɛ kaa yire. Pɔgba ane dɔba are la a dɔɔ pʋoreŋ kyɛ ka ba manna yelle

Naa la zeŋ ka o potuuribo a zeŋ ka ba mine pɛgle o sɔrɛɛ ka dɔɔ kaŋ zeŋ a eŋ zupili boŋ naŋ de moore a maale ne noba seŋ la a naa puoriŋ kyɛ ka a zeŋ dakogi zu a su o naa boma zeŋ ne.

Lɔɛ la a bebe ka a lɔɔre kaŋa zu ka dɔbɔ banaare mine be a lɔɔre ɡɔɔ sɛŋ ka ba mine be a lɔɔre doloŋ sɛŋ ba mare la a lɔɔre kyɛ ka noba a kyɛnɛ ba ɡɔɔ ane ba doloŋ.

Daworo terebɛ la zeŋ dakogri zu a de ba nuuri dogle tabol kaŋa zu ka o saazu na waa kolbaa dɔbɔ zeŋɛɛ la kyɛ eŋ kootere ka a pɔgeba ka kaŋ eŋ kpare zeɛ ka kaŋ meŋ eŋ kpare sɔglaa ba zeŋ la a daworo.

Lɔɔlee kaŋa la a waa dɔre a tuo tuobo ka nensaaleba zaa ka ba be o zu poɔ dɔɔ kaŋ meŋ melɛ la ka o do ka o gbɛre dɔgle a o pane ane a nyaa zu kyɛ ka o dumo pãã teɛ a anyaaraa ba zeŋɛɛ la a taa tuobo ka kyɛrekare meŋ poɔ teere are peɛlɛɛ a zie kyɛ ka dɔɔ kaŋa meŋ are a puliŋ.